bu xasee ba taw oto mënatu fa dugg ren état bu ñu xamee loolu ci waa ANACIM bi ñu joxee information zone Tamba yeeg Kédougou ak engrais bi dañ ko teel a yóbbu pour taw bi bu ñëwee nga xam ne oto yi camions yi waaw duñu am jafe-jafe loolu yëpp amoon na mais xëy na peut ëtre xam nga léeg-léeg gars yi du ñu si bàyyi xel quoi mais information climatique bu nga xam ne waa météo moom la ñuy joxe information bu nga xam ni la bu très importante la béykat yi war nañu si bàyyi xel bu baax a baax surtout léegi nga xam ne léegi changement climatique léegi <hesitation> béy bi day année bii année bii mën na mel nii année bële mu soppeeku carrément mais xoolal ren ni mu tawee ak par rapport ak daaw moo tax foofu ñu def très attention à ça quoi ndax rek <hesitation> tey ñu ngi koy wax <hesitation> sànq rek <hesitation> Maodo Samb mu ngi koy wax di xamle ne des na benn taw waaye yaakaar nañu ne du du du doon ndox mu bëri mu mel ni taw yi dem na ba octobre loo xamante ne xëy na nit ñi xaar nañu ko xaaruñu ko woon waye nag bu dee ci wàllu béykat bi rek loolu ngëneel la ci moom te saa su ne rek moom la ñuy ñaan période bii teroo waaye nag dañu nekk ci période stockage boo xamante ne ni <hesitation> tem nit ñi daal di juum ci ni ñuy stocké <breath> ndax saa su ne sax boo koy wax <hesitation> nekkuñu fi pour jàngal kenn ni ngay stocké ndax <breath> nag li ñu naan rek <hesitation> li olof di wax naan <hesitation> golo miin na bànqaas kon nag ku nekk xam nga rek ni ngay maanaam gérer say sa stockage ak yooyee <breath> waaye nag di fàttaliwaat bu baax a baax les bonnes pratiques techniques yi nga xamante ni boo ko defee xëy na di nga mucc ci jéya gi loolu dafa baax mais tey ki nga <coughs> xamante ne dafa dafa dafa def lépp lu ko <breath> <hesitation> lu ko war muy maanaam <smacks lips> béy na andi na ci kër gi stockage bi moo mooy def défaut <inhales> tey yan risque la mën a am yoo xamante ne ni tey mën na indi jéya ci këram <breath> wala sax mu indi kër goo xamante ni maaradeytaale ñaanuñu ko ci biir région de Fatick tey jii stockage boobu noonu mu war a def <breath> su demee ba def stockage am te malheureusement stockage bi ni mu ko waroon a defee toppul normes yi nga xamante ni xëy na waroon na ko jël en compte lan moo ko ciy mën a fekk waaw xam nga <hesitation> surtout bu ñu waxee stockage donc mooy nit yi naka lay fexee en tout cas ba denc li mu béy ba nga xam ne jafe-jafe du am <hesitation> d' abord <noise> comme ni nga ko waxee sànq mooy dèjà boo koy stocké <hesitation> nga moytu mu jege foo xam ne lu wow la ñax bu wow comme sànq parce que alumette bu ko xosee rek fexe yow ba yow foo koy stocké ñax boobu parce que xam nga souvent nit yi surtout yenn dëkku àll yi <hesitation> fu ñuy stocké souvent day am ñax bu wow bu ko wër surtout ay sàq ak yooyu ak ak yeneen loolu parce que loolu lay andi comme jafe-jafe beneen bi mooy <hesitation> fexe ba yow boo koy stocké wax naa ko sànq mooy il faut que <hesitation> mu wow xam nga parce que bu nekkee da ngay stocké loo xam ne <hesitation> en tout cas am na ndox wala boog produit bi wowul noonu boo ko defee day am ay attaques ci biir dafa am ay gunóor parce que gunóor yi koy attaqué dañoo bëgg ndox
d' accord
mais boo ko wowalee gunóor yi du ñu ko mënal dara xam nga te loolu day yàq en tout cas nit yi <hesitation> li mu jot a béy ak yooyu <hesitation> léegi tamit <coughs> foofu quand même <hesitation> nit ki tamit kon <hesitation> war na ko bàyyi <hesitation> kon xel bu baax a baax
mais mais dañuy gis ne chaque période ak ay gunóoram
waaw
tey jii mën ndax <hesitation> am na différence yoo xamante ne <breath> yiy yàq mën nañu ko xàmme ak yi nga xamante ne ni dañuy ñëw pour motali maanaam croissance lii di <hesitation> mbéy mi
waaw <hesitation> mooy comme yiy yàq par exemple ci kii bi mooy ci jamono bii moom bëri na ay gunóor mooy genre par exemple benn gunóor bu ñuy wax aphanus sordidus <hesitation> defenaa ci wolof nu ñu koy waxee du mooy awoor wala non non non du awoor kii la tur bi laa fàtte ci wolof te mu xaw a ñuul loolu en général mooy sonal béykat yi parce que boo récolté ba noppi <hesitation> kii yi dañuy yàq xam nga dañuy yàq en tout cas mbay mi moo ëpp lu muy yàq mbay <noise> fii ci Sénégal dëkk yëpp daal xam nga léegi loolu souvent nag loolu en général day am ay poudres yoo xam ne ñun ñu ngi koy joxe mooy solution ak yooyu <noise> yooyu boo ko kiiyee ah mën nga ko aaree ba nga xam ne loolu du ko mënal dara surtout loolu moom muy aphanus sordidus <hesitation> tur bi laa fàtte wolof malheureusement mais noonu la ñu koy waxee ci tubaab aphanus sordidus
d' accord <smacks lips> tey am na ay <hesitation> technique de transport des des des récoltes ndax mën nga ci ñëwaat ak <hesitation> ñii di producteur yi
waaw bon xam nga <hesitation> technique de transport récoltes yi <coughs> souvent producteurs yi ñoom xam nañu ko xam nga te boo xoolee fii béykat yi li ci ëpp ñoom ñoom ak seen charette la ñuy produi la ñuy transporté seen kii yi mais l' essentiel condition nga xam ne balaa nga koy transporté il faut que nga fexe ba sa tool bi mu daal di wow séchage loolu c' très important beneen bi mooy tamit man li may conseillé mooy il faut que paysans yi tamit béykat yi am bâche parce que mën nga transporter en tout cas produit yi mooy <hesitation> li nga béy <hesitation> mën na nekk dugub wala gerte wala ñebe wala leneen mu jékki-jékki si yoon bi jékki-jékki taw alors que yaa ngi jóge fële yaa ngi sore am na ñoo xam ne <hesitation> seen tool fi mu nekk ak seen kër fu mu nekk
du benn <hesitation>
sore na xam nga bu nekkee ay tool yu jege moom amul problème mais foo xam ne yow yaa ngi dëkk 10 kilomètres wala 5 kilomètres jël di transporter sa produit mu jékki-jékki jékki taw te amuloo bâche prévoire loo bâche jafe-jafe day am ak tamit tamit comme nu ma ko waxee sànq ñu bàyyi xel tamit ci information climatique <hesitation> yow balaa ngay transporter nga xam ni mu wóor ne la que ah météo nee na ah attention tey dina taw de bu boobaa yow nga def attention
mais mais tey dafa mel ni <hesitation> producteurs yi li ñu doon gën a sensibiliser ak di ko xeex pour ñu mën cee jotale moom mooy information yi <breath> jot nañu ci te i tamit am nañ léegi culture woote pour laajte ne <breath> tey kat ñoo ngi bëgg a def lii ndax lii du xew tey dafa mel ni ñoom dem nañu adopter gën a adopter di woo <hesitation> lii di météo <noise> wala sax di woote ci seen <breath> lii nga xamante <sniffs> ne moom mooy bureaux yi di laajte naka la ñu mën a fas yéenee defe <inhales> <hesitation> di laajte ay conseils dafa mel ni tey yegg nañu ci fi nga xamante ne producteurs yi adherer nañ bu baax a baax ci loolee
waaw effectivement loolu moom dëgg la moom affaire yi gis nañu que am na évolution boo xam ne béykat yi léegi ñi ngi góorgóorlu xëy na ba léegi des na tamit parce que béykat yi koy def mooy ñoo xam ne <hesitation> ñu xaw a ñoo xam ni li tubaab di wax ay leaders wala ñoo xam ne li tubaab di wax les gens qui sont avertis mooy ñi am information que nii nii nga war a defee mais boo xoolee béykat yi si ëpp ëpp ëpp ah

en tout cas foofu état bi il faut mu génn génn en tout cas xaw ma naka la koy defee waaye il faut mu def ay moyens yoo xam ne pour béykat yi si ëpp nag mën a yeewu parce que léegi ak changements climatiques yi
kon kon

effectivement actuellemn nii moom producteur bi dafa war a def bàyyi xel ci information climatique yi parce que jamono bii ñu ngi si jamaono en tout cas ji witti nañu kii góob nañu récolté nañu ak yooyu ñu ngi wowal ak yooyu def très attention parce que taw mën na xëy jékki-jékki rek ñëw yàq te bu ñëwee day yàq xam nga nit ku nga ne mu ngi wowal gerteem gi jékki-jékki rek taw ñëw fekk ko foofu loolu day loolu sax day yàqu loolu bu ko joxee jur gi jur gi mën na am ay feebar ak yooyu xam nga

ñu ngi ci ñu ngi ci région de Fatick xëy na du ñàkk sax <breath> zone yoo xamante ni ñu ngi ci Fatick ñu ciy béy lu ni mel ni ceeb wala dugub ji wala sax mboq mi <hesitation> tey loolee ndencin wi naka la ko mën a laka la ñu mën a def ba mu gën cee mën a yee ñi nga xamante ne ñoom ñooy producteur yi <breath> tey tamit naka la ñuy mën a def ba <hesitation> fi ñu koy rënk du am problème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
mooy bâche
mais tey jot na jot na ñu moderniser tamit secteur boobu
waaw
ndax nag saa su ne di dem si traditionnel traditionnel des fois mu indi jéyya <breath> te gis nañu ne <sniffs> <hesitation> béykat yi nañ doon béyee bu njëkkaan <inhales> tey am na ay changements yoo xamante ne ñu ngi ci ñoo xamante ne ay GIE sax la ñuy def waaye tamit engrais bi nga xamante ni état du Sénégal daal dina leen koy dolli <breath> ndax xalaatuñu <hesitation> dans les années à venir ñu daal di innover ci ci wàllum stockage comme :ggfra ni ñu ko waxee sànq li nu mel ni sax di stocké sax li nga xamante ni moom mooy <coughs> tom tomate gi <coughs> ak leneen al leneen carotte geek yeneen ak yeneen énu mën ko stocké ba heure bu ñu ko bëggee jël rek ñu daal di koy jëfandikoo
waaw effectivement loolu moom c' est vrai loolu moom mën na nekk <hesitation> dèjà sax <hesitation> balaa may tàmbali ci côté maraîchage bi mooy carotte ak yooyu dèjà ak yeneen produits yi mooy dugub beeg ak gerte gi ak yooyu ak ceeb bi dèjà état bi commencé woon na def ay en tout cas ay jéego ci côté boobu
d' accord
ministère de l' agriculture <hesitation> amoon na Pafa Pafa extension n' est ce pas am na ay Papin PDRS ak yooyu même Proval actuellement nii mu ngi ci anam boobu ñoom dañuy <hesitation> tabax ay magasins de stockage magasins yoo xam ne comme dañu fay stocké les produits agricoles mooy <hesitation> mbéy mi <hesitation> moo tax ñooñu en général projets yooyu <hesitation> ñi ñuy gën a jàppale mooy ñoo xam ne dañoo am groupement xamù nga ñoom la ñuy gën a jàppale actuellemnt nii

il faut que peut être taxawal magasin bu rëy boo xam ne ak groupement ñoom ñoo koy bokk ak yooyu léegi nag beneen bi nag anam bi mooy côté maraîchage bi kooku <hesitation> xëy na peut être <noise> ci zone bi parce que boo xoolee région de Fatick <hesitation> du zone boo xam ne zone par excellence la ci wàllum maraîchage boo ko comparé ak yeneen zone comme ay Niayes gi ak <hesitation> yenn zone yi comme <hesitation> dans la Vallée zone yooyu état bi foofu peut être foofu la gën a def ay jéego foofu la gën a def ay avancement ci ay tabax ay magasins yoo xam ne day am refrigération ak yooyu te sax donte sax c' est vrai des na encore parce que temps da ngay jékki-jékki waa Niayes commencé di kaas di ne waaw suñu produit yi ñu ngi yàqu bien que état mu ngi def ay jéego mais des na à plus forte raison te xam nga aussi Fatick bii xam nga du zone maraîchage xëy na dina am mais pas léegi état bi peut être bés bu fii maraîchage bi amee doole trop état bi xëy na dina fi defar ay ay kii ay ay

mooy maanaam benn koñ ñooy jël benn machine bojjlu ci <sniffs> <hesitation> nga gis beneen période ñu maanaam bojj ci li nga xamante ne moom mooy <hesitation> lii di ceeb beeg yooyu noonu ndax tey <coughs> jotul tamit ñu gën a innové ci ci ci fànn yooyu moom moom la ñu war <breath> war a innové bu baax a baax ba nit ñi am à temps lu ñuy bojjeeg yooyu noonu bu ko defee seen i seen i <breath> culture xëy na du du du yàqu te dina gën a yàgg
waaw effectivement li nga wax nii ak jafe-jafe la parce tey bu ñu xoolee <hesitation> si côté bojj bi ak yooyu dafa manqué ay matériels loolu jafe-jafe bu mag la parce même bañ ma fiy soog a affecté donc ba ma defee réunion ak béykat yi yooyu bokk na ci yi ñu ma en tout cas surtout ceeb bi ceeb bi ceeb bi fii loolu problème la fi xam nga problème de moyen état bi mu ngi def ay jéego <noise> waaye xëy na peut être <hesitation> dina gën a defaat parce que tamit xam nga tamit ñun dëkk boo xam ne la <hesitation> pays sous développé xam nga <hesitation> pays sous développé comme ay pays yu nga xam ne yu mel ni comme ay Etat-unis ak ay yeneen dëkk yooyu moyens yi ñu am ñun amaguñ ko <noise> mais li ñu mën def mooy taqale ndànk-ndànk xam nga yàlla baax na xam nga <hesitation> léegi kon kii matériel yooyu souvent donc dafay manqué bu baax a baax moo tax léeg-léeg day am ay jafe xëccoo bi fii ah am zones yoo xam ne pratiquement <hesitation> kii bi bu fa ñëwul bu fa yéexee rek dina am luy yàqu wàllu mbéy mi xam nga loo xam ne récoltes yi am yoo xam ne dina xaw a am dina xaw a sooxe mais de toute façon daal <hesitation> mën nañu am yaakaar que état bi xam na loolu bu baax a baax ñu ngi jël ay programmes di jox ndànk-ndànk <hesitation> xool ay matériels matuwaay yoo xam ne <hesitation> ay batteuses wala ay decortiqueses ak yooyu ñu daal di koo en tout cas teg ci loxo béykat yi
am na solo bàyyi la rek nga soufflé tuuti waaye nag di fàttali rek ne ñu ngi ci 93 point 5 di waxtaanee lii di <breath> naka la ñuy stocké lii di <inhales> récoltes yi tey nag ñu toll ci période boo xamante ne <inhales> faaw ñu yeewaat ci nit ñi bu baax a baax loolee nag énu koy ànd ak waa <breath> SDRDR fii ci région de Fatick la ñu nekk muy ñu ëmb nag département de Fatick bi yëpp <breath> loolee nag ñu koy waxtaanee rek jëmale ko ci béykat yi naka la ñu mën a def ba ñoŋalaat bu baax a baax lii nga <sniffs> xamante ne moom mooy <noise> rënk gi <breath> <hesitation> tey tamit <hesitation> lii nga xamante ne moom mooy sunuy émissions rek ñu ngi koy def ci cadre <hesitation> projet 4R yi nga xamante ne PAM moom moo ko sponsorisé muy programme <breath> alimentaire mondial financé ko <hesitation> lii nga xamante ne moom mooy Fond vert climat <breath> <hesitation> ci soutien rek technique Jokalante la ñu koy daal di amalee rek fii ci rajo Ndefleng FM Fatick <breath> loolee nag <hesitation> ci loolee la ñuy demee rek daal di gën a mën a ndar keppe bu baax a baax sunu émission ak yow ci message clés yi nga xamante ne mën nga ko <breath> <hesitation> jagleel baaxe ñi nga xamante ne ñoom ñooy producteurs yi <breath> tey lan la producteurs yi war a xam lu essentiel ci naka la ñuy rënkee seen i seen i <breath> seen i récoltes waaye tamit lan la ñu war a xam ci ci lu ni mel ni ay informations <breath> yu ñu leen war a baaxee ñoom i tamit ñu war ko <hesitation> jëfandikoo
waaw kon <hesitation> si tënk rek maanaam foofu le bon conseil bu may joxe mooy <hesitation> fexe parce que bu ñu waxee affaire stockage béykat yu si bëre xam nañu ne xam nañ naka la ñuy stocké <noise> xam nga xam nañu ni nga xam ne la ñuy stocké en tout cas dugub ak gerte ak yooyu xam nga ak ñebeeg ceeb bi ñëpp xam nañu ko peut être <hesitation> jafe-jafe bi mooy <hesitation> nan la ñuy fexee ba am information climatique loolu mooy surtout jafe bi donc météo ne suba dina taw béykat bi nan lay fexe ba am information boobu mais tamit il faut que tamit <hesitation> ñoom i tam ñu def ay effors tamit parce que boo xoolee tey rajo yi comme rajo Ndefleng par exemple fii souvent météo daf fay jaar def ay émissions joxe ay informations ak yooyu ah

ak tamit ñu nga xam ne tamit bëgg nañu ñu envoyé leen ay SMS extrait mën nañu dem ci service météo bu ko defee am na nu muy demee ñoom mën nañ jot ay SMS ne leen par exemple suba dina taw wala gànnaaw suba dina taw wala et cetera nit ñi dina mën jël matuwaayam parce que loolu mooy jafe jafe bi surtout xam nga <hesitation> beneen conseil bi may joxe mooy il faut nit ñi di déglu en tout cas avant nawet parce que avant nawet souvent day am lël bu mag boo xam ne météo dina ko amal ak yeneen en tout cas service ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllum mbéy ak yooyu lël boobu nag <hesitation> foofa dañuy wax n' est ce pas <hesitation> mooy comme comme comme kii comme suñu tradition yi comme séeréer yi nu ñu koy waxeetee sax mooy prédi sciences de prédiction yi daal nu ñu koy waxee ci ci wolof sax mooy kii <noise> bi nu mu tudd loo xam ne moom la ñuy faral di def kii saltige yi moom la ñuy faral di def ah balaa kii balaa nawet

waaw Badiane <laughs>
dina la ko jox
<laughs> waaw c' est vrai léegi mooy comme saltige yi li ñu tàmm di def xam nga saltige yi seen xoy yi waaw chaque fois ñoom avant muy nawet dafa am ñuy wax wax dina taw wala du taw loolu am na services yoo xam ne ñoom loolu la ñuy def météo ak yeneen services yi dañuy def lël bu mag ne ren dina taw ren taw bi nan lay demee léegi yow béykat yi war nañuy fexe ba am informations yooyu à temps bu ko defee ñu mën a xam ñoom yan façon xeetu ah yan façon variété la ñuy jël gerte bi est que variété bu gudd la ñuy jël wala variété bu gàtt ak yeneen ak yeneen loolu bu ko defee jafe-jafe bi dinan xaw a wàññeeku du moo nekk loolu mën na indi saafara lépp-lépp waaye dina wàññi jafe-jafe jafe yi trop
mais mais tey ñu ngi ci ñu ngi ci <hesitation> monde rural boo xamante ne xëy na <hesitation> suñu parents yi ñun ñun xale yi fi nekk ñun ñoo leen di béyle ñun ñoo leen di góoble ñun ñoo leen di defal conservation bi mais xam nañu ne école tijji na ndax loolu tamit du indi gàllankoor ci seen stockage ak i tamit ni ñuy ni ñuy góobee seen i seen i kii ba mu <hesitation> seen i récoltes ba mu ñëw ci kër gi <breath> ndax sànq ñu ngi koy wax bañ a gaawantu xaar ba ñu ne leen <hesitation> ndox mi jeex na takk pour ñu mën a jël seen i seen i récoltes indi ko ci kër gi <breath> waaye tamit dafa nekk contexte boo xamante ne <hesitation> l' école yi ubbi na te xale yi tamit dañuy jàngi ndax loolu du indi gàllankloor wala jafe-jafe ci ñi nga xamante ni ñooy producteurs yi
waaw effectivement loolu moom <hesitation> question bi nga posée en tout cas problème bi nga posé problème bu pertinent la actuellement ñu si bëre école ubbi na depuis jeudi bee paase ñu si bëre dem nañu tey bu ñu xoolee pratiquement élève yooyu ñoom parce que ay intellectuels la ñu yenn informations climatiques yi ñoom ñu daal di ko jot mooy gën a yomb que koo xam ne seen parents ñoo xam ne jànguñu xëy na peut être état bi dafa waroon fexe ba coordonner fexe en tout cas nu mu defee ba nga xam ne <hesitation> wax a réculer tuuti <hesitation> rentrée des <hesitation> rentrée des classes ba nga xam ne donc dina am lu bëre loo xam ne dinañ ko topp dinañ ko kii quoi deqi ci wàllu gerte wala góob ci wàllu dugub
dëgg la
lu bëri na ñu ko récolté léegi bu ko defee léegi fête yi nga xam ne moo am ci biir année bi ak yooyu mu wàññi ko xam nga renforcer foofu quoi xam nga
ba tey war nañu kon gën a jox bu baax a baax lii di gëdd agriculture

xam nga loolu bon dama xamul mais en tout cas loolu daal il faut état bi ci boppam xool daal nan la ñuy fexee ba <hesitation> yelloog tamit qauntum horraire bi parce que tamit <hesitation> lor quantum horraire bi day tax tamit Sénégal seen éducation du avancée mais fexe daal ba nga xam ne béy bi ah dañuy yéex a dañuy maintenir élèves yi ci tool yi léegi rentrée des classes yi ñu xaw koo reculer tuuti te mu bañ a yàqal tamit donc quantum horraire bi quoi mooy nombre de heures yu nga xam ne

te i tamit ni ñu ko war a defee <hesitation> dafa am <breath> normes yoo xamante ni <hesitation> ñii di producteurs yi war nañu ko topp
tout à fait
<hesitation> waaye nag pour topp ko jafewut ndax saa yu ñëwee ci <hesitation> <breath> fi nga xamante ni moom mooy seen i directions dinañu fa am information yu ñu bëgg <breath> également suñu ñëwee ci ANACIM bi nga xamante ne moom mooy météo fii ci région Fatick <breath> suñu ñëwee wala suñu wootewee foofee danan am information yi nga xamante ne complémentaires yi ñu bëgg pour mën a <breath> defar bu baax a baax lii di seenug rënk seen i seen i seen i récoltes <hesitation> yi ñu récolté <breath> ci loolee rek la ñu lay bàyyeewaate kaddu gi nga daal di <hesitation> tàggatoo suñu mbokki auditeurs yi <breath> mu mel ni nag <hesitation> liñ ñu mayoon ci temps jeex na te i tamit <hesitation> fii la ñuy jaar rek daal di ndar keppe sunu émission <breath> <hesitation> di leen kontaane nag bu baax a baax di la bàyyi rek yow it <breath> nga daal di ñëwaat ak mbokki auditeurs yi <hesitation> ci conseil waaye tamit ci message également daal di tàggatoo
waaw man message bu ndaw laay joxe d' abord mooy fexe ba nit ki li muy buy def dara fexe ba déglu météo mooy information climatique loolu dina ko jàppale bu baax a baax ci wàllu liggéey bi mais am na beneen information bu am solo boo xam ne moom laa bëggoon jooxaale mooy xam nga souvent <hesitation> jamono bii béykat bi day soxla ay poudres poudres yi pour aar maanaam <hesitation> récolte bi maanaam <hesitation> ginnaaw bi nga xam ne góob na dugub bi deqi nañ gerte bi ak yooyu

d' accord
mais il faut ñu moytu souvent luuma yi produits yooyu énuy joxe ñuy jaay comme suñu produits yi mais ay yu si ëpp produits yooyu baaxul dañuy jël produit ba noppi jël si tuuti jël ay sunguf mélangé ko de ce fait léegi béykat bi bu ko jëlee pour que aar ci gàncax gi da koy sotti waaye ki dara du baax bu ko defee gunóor yi dañuy yàq gàncax gi il faut ñu def très attention ci en tout cas ci luuma yi mooy produit boobu ñuy jaay poudre boobu xam nga bu ñuy bu nekkee mën nañoo ñëw agriculture ñun en tout cas lu ñu am ci produit dañ leen koy jox gratuitement kenn du ko jaay xam nga mais daal bu nekkee tamit dañuy jënd tamit na ñuy jëndee foo xam ne tamit bu am qualité la
tey am na ay barab yoo xamante ne dañu fay <sniffs> jaay lu ni mel
waaw je pense bien bu ma juumul dama xamul <hesitation> kii SPIA <hesitation> kii defe naa Fatick am na SPIA waaw je pense fu SPIA yi ñoom en général dañuy jaay produit boobu bu ma juumul bien bien que cher na waaw cher na gaaw na mais <hesitation> je pense que daal moo gën tamit jënd ay foo xam ne luuma boo xam ne <noise> yow li ñu la jaay sax du poudre du produit nit ki dafa la nax def si tuuti poudre jël lu si bëri def ko ay sunguf wala ay suuf su weex jaxase ko jox la loolu xam nga loolu baaxul <noise> xam nga
mais loolu am na jéego yoo xamante ne xëy na <hesitation> ñi fi teewal autorité bi war nañu ko mën di
ah normalement si yoon

waaw ñu veiller bu baax a baax ci affaire yu mel waaye bëri na de foo dem ci luuma yi loolu daf fay am naxaatee ngi fi affaire tra affaire truand yooyu quoi
mais ba tey te stratégie waroon nañu ko si def muy <breath> gën a xamale ñii di béykat yi ak <hesitation> loolee nga xamante ne moom mooy naxaate yi ngeen di wax <breath> waaye tamit dem fekki béykat yi tamit dina ci baax ndax ku leen organisé ci benn place publique wala feneen ak feneen lii nga wax nii mooy produit wii ñuy maye <breath> ñu mën cee bénéficié wu ndax du ñëpp a jotale ak ñëw biir Fatick xëy na soo leen defoon noonu comme <hesitation> chef de village yeeg yooyu noonu <breath> ñu jox leen ci produit yooyu kuy béykat mën faa dem pour mën koo am comme ni ñuy joxee engrais beeg yeneen
waaw effectivement man <hesitation> peut être Fatick ba ma nekkee Kaolack noonu laa daan def dañu daan def <hesitation> kii <hesitation> nawet bi dañu daan joxe produit yi wala actuellement nii damay wax agents yi ñu taal seen moto yi dem ci àll bi jox ko ci * bi
d' accord
man foofu noonu laa daan defpeut être Fatick fii ba ma ñëwee fii <hesitation> daa amulwoon poudre

n' est ce pas donc <hesitation> kii bi dafa seeroon finalement ministère bi joxewul poudre daawaati jéeg tamit <hesitation> defe naa mooy problème mu kii bi Covid bi même problème mu Covid bi état d' urgence ak bon ren moom laaj woo naa directeur kii PEV protection des végétaux jamono yële paase mu ne ren dina am
kontaanee nañ la bu baax a baax monsieur Koule di la jaajëfal ci <hesitation> collaboration bi ngeen am <sniffs> ak rajo Ndefleng FM Fatick <breath> ci loolee rek <hesitation> la ñu lay yow tamit tàggoo bu baax a baax di leen wax ne bu leen fi <hesitation> di gëj <breath> muy Pape Momar Khoule mi nga xamante ne moom mooy SDDR <breath> bu <hesitation> département bu Fatick waaye également di xaritu nag producteurs yi <breath> di rek <hesitation> nuyuwaat bu baax a baax suñu <noise> ki nga xamante ne <sniffs> moom moo ñu yoral rek lii di météo <coughs> di Maodo <coughs> également moom waroon na fee teew waaye nag xam naa contrainte dong la <breath> tey tamit <hesitation> di rek nuyuwaat ki fi teewal nag <hesitation> DRDR muy Badiane moom i tamit day def liggéey bu rafet ci <hesitation> wàll wi di wax rek mbokki auditeurs yi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu <breath> loolu moo doonoon seen i émission kepp koo xamante ne bëgg nga am rek <smacks lips> lii di information <hesitation> complémentaire mën nga woote ci 33 879 30 92 <breath> <hesitation> nga daal di rek <hesitation> woote dina am benn genre bip boo xamante ni di nga ko dégg <breath> nga daal di wax sa soxla bàyyi foofee su ko defee ñoom bu ñu <hesitation> rek jokkalanteeg loolee di sa message dinañu la tontu bu baax a baax <breath> loolee nag <hesitation> ca loolee nag la ñuy daal di tàggatoog énoom di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne lii moo doonoon seen émission <breath> muy maanaam stockage naka la ñuy def ba mën a rënkaat bu baax a baax lii di sunu ay récoltes <breath> waaye nag ci anam bu boo xamante ne dina doon <breath> ak njëriñ ci ñun ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñun ñoo recolté ci <breath> ñett voire ñeenti weer yoo xamante ne dañu ko daal di béy fii ci région de Fatick ak feneen <breath> àndoon ci nag ak <sniffs> Pape Momar Khoule moom mi nga xamante ne moom i tamit moo fi teewaloon sax la ñuy wax ñi yor kaddu <breath> producteurs yi également moo yor kaddu ñii nga xamante ne ñoom ñooy <breath> waa ANACIM di <hesitation> <smacks lips> Maodo ci loolee nag <hesitation> daal di rek ñëw ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo dooleel lii di émission bi <breath> di <hesitation> cadre du projet 4R <breath> bu PAM di programme alimentaire mondial financé ko par le Fond vert climat <breath> ci soutien technique bu Jokalante mbokk yi lii moo fi doonoon seen émission ngeen doon ci ànd ak Maguette Mbaye <breath> ak i invité di leen jox dig daje <breath> ci yeneen i émission